Adil'ee ciishshaa meeraa qooliyaa maayada baarri issi kuushiyaa gulbbattan woottida issi kushiyaan saanttaa dankkiyaa aayiyaa de'awusu. I sinttaan saanttay yeechchaa boollan miiccetti uuttidagee de'ees .Ippe sintta baggaraa addussa qoliyaa maayada eeqidda issi aayiyaa saanttaa shammaydda de'awusu.

kiikke moconaa dotoeiya aabi ahimedi wolaytta wogaa maayuwa maayidi ba ayfin manaaxiriya wotidi cora asatu sintan eqqiis, appe guyessa bagaara mitaa ayfiya oyqidda issi yelaga na'iya de'awusu.

Asay bana puulayanawu qooriya bollan wottiyo ciliccilya worqqay de'ees. Ikka de'iyo buquray qooriyadan ciiretti merettida karetta mittaa misiliya bollaana.

Issi seeraa naagissiya xaacee seeraa maayuwa maayidi bari huuphiyan koppiyiya wottidi sinttawukko simmi xeelliiddi ba ooso keettan oydiyan uttiis. Appe sintta baggan de'ya oydiya bollan insppekiteriya wonjjalo tagayna yaagiya A oosuwa qonccissiya erissoy de'ees.

Issi aaho gutara bollan mokki uttido mokki uttida addussa doozatu sintta baggara boss yoss yaagiyaa karetta xuufiyaa xaafettida taappeelaoyqqida nayiyyaa huuphiyaan wottido qophe aymalatiyaage?

orttoodookisse ammanuwaa kalettiyaa oyddu gastta asati bantta huuphiyaan qoophiyaa wottidi bantta kushiyaan masqqaliyaa oyqqidi sinttawukko simmidi xeelidi sinttawukko simmi xeellidi uttidaagetuppe sintta baggaara de'iyaa qeeri yelaga na"ay oyqqido miittaa sunttay aybee?

issi yelaga na'ay ceeqqo Wolayta yaagiyaa xuufe de'iyo taappeella oyqqidi sinttawukko simmi eqqiis. appe guyyeesa baggara cora asati bootta maayyid eqqidoosona. etappe sintta baggara wogga addussa zaape eqqiidaage beettees.

Issi yelaga na"ayi bootta shuraabiya maayidi sinttawukko xeellidi cora asaappe guyyessa baggaara eqqis. I maayido bootta shuraabiya bollan moochchena booraago gonggoluwa yaagiya karetta meran xaafettida wolayttatto xuufee de"es. Appe sintta baggaara cora asayi gonggoluwa xomoosanawu biiddi de"iyagee beettes.

xawulaappe masetti meretida adussa xaraphezay dees. appe sintaa bagaara asay uttiyo oyddu gediyara de'iya oydeti de'oososna. appe guye bagaara godan kaqetti uttida phooliya heregay beetees.

Dumma dumma qooriyan wottiyo biranne worqq milatiyaa alleeqqo buqurati bayzzettiyonne shammettiyo man'iyaa bessiyaga.

Orthodokkise amanuwa kaalliya yeelaaga naati zo'onne maataa meera qoliya maayidi haako simmidi kushiya baqqidi yeexxidi de'oosona. Ettape sintta baggara wogga karabbiya ba tiran tookkida yeelaga bootta maayida biitane de'ees.

Eftah zammana maayuwaa sihuwaa zammaanida attuma naatunne maca naatu maayuwaa maaraaninne eesuwaan gattetes yaagiyaa xuufiyaa matan eqqida issi yelaga macca naiyaanne issi yelaga attuma na'aa pootoy beettes.

Koskiya giddon bayizzanawu wottido dooretti uttida zo"o tuchaara de'iya juuse de'es. Ha juusekka manguwappe xammaqidi medhidoogaa. Appe sintta baggaara a doori wottido joyinee beettes.

Naa"u attuma naattinne Naa"u macca naati yabbaggaaraanne habaggaaranne teqqiya dirssay de"iyiyo zarphphiya bollaara hemetidi sinttawukko boossona. Eti biyo zarphphphiyappe garssa baggaara wogga ollay de'ees. Ha ollaa bolla dicciiddi de'iya maataa mala doozzati de"oossona.

mittaappe asay puulayidi meil"ido ooshshaa gade ollanawu maadiyaa keeshshee gufanni uttaagee beettees. i gufannidosaankka cora miittay dugenne gede muraamurettidi zin"i uttagee beettees.

sa'aa bolan piskki gi uttida shuchchay de'ees. appe hini bagaara qassi duunne biitay de'ees. appe ya bagaara cora ambaa giddon keexetti jutida keetati beetoosona.

issi yelaga wodala ganjjiyaa wolaytta woga aqonccissiya bulukkuwwa maayada cenggirssa xoqqu oottidi sissiyaa buqura oyqqadda issi giyan saamppaa bayzziya karetta koottiyaa maayyodda macassiyo hassayssawus. etappe guyye baggan cora asay etakko simmidi eqqiis.

Giya giddon caamma bayzziyo taran maccassay gediyan wottidi hemetiyo qeeri caammay micceeti uttiis. appe garssa baggara salo mera sharay mecceti uttaage de'ees. guyyessa baggara zo'o caammay aattidi eehiyo joynne yegeti uttiis.

Issi maahe bari geessuwappe gaxi kiyidi ogiya doonan eqqis. Ikka haatta uyi simmidi bari baana ogiya sinttawu xeelles. Appe ya baggaara maata mala buura mayyida geessoyi beettes.

Addussan dicciddi dirssadan goggoletti uttida xiiddaa mittay de'ees. Appe guye baggaara keettay addussan keexxettidaagee beettees. Sintta baggaara kaammee yaanne haanne heemettiyo wogga ogee de'ees

Bootta shurabiya bolla baggara maayyidi corattida bantta ogiyaa hemettiyaa yelaga naati de'oosona; etappe guyye baggara issi attuma na'ay bari koottiyaa kushiyaan oyqqi uttiis eti knattidi biyo ogiyaa heeran dalqqi-dalqqiyaa mata mera dozati de'oosona.

Naa'u yeelaga naati camma qucciyo taran sinttako xeeli uttidosona. Etape sintta baggara pantte camma qachchiyo wodoroy mittan kaqetti uttidage de'ees. Appe ha baggara naa'u asaati sinttawuko simmidi xeelidi eqqidosona. Gidduwan jarkkane haattaa tigiyogee sa'an de'ees.

Giyan gidon arssa bollan miccettida biraata buqurati de'osona. Eta bollan naa''u macca asaati shammiiddinne bayzziiddi de'osona. Etappe yabaggara wogga biitane zo'o koppiyiya huuphiyan wootidi etakko xeelliidi eqqiis.

asay yeleta galasaa bonchiyo sohuwan yuuyi utida upuupay de'ees, giduwan qassi adil'e ciisha meran xaafetida xufee beetees, kareta qalamiyan xaafettida boota woraqatan xaafetida xuufee beetees.

issi maahe geessuwappe kiyyidi maatay mokkidaaga giddon worappe qoncciya eqqidaagee qoncciyaan beettees.

cora galo marati sinttawukko xeellidi eqqidoosona. ettappe issoy zo'oy hayttaa corggochchiddi loytti dereqqi xelliidi de"ees. guyyessa baggaara eta diri oyqqi uttida dirssay beettees.

Issi luxetta keettaa shuure de'ees. Ha luxetta keettaa shuuriya giddon keexetti uttida adussa shuchchaappe merettida qorqqoro keettay de'ees, appe guyyeessa baggaara adussa doozay dicci uttaagee...

Issi puulanchchaa gastta maccassiya sinttawukko simma xeellyda bari kushiya oydiya bolla wottada uttidarippe sintta baggaara beetiyaa karettaa worqqattan xaafettida boottaa mera xuufee aybaa qonccssiyagee?

Cereqqaa motoriya buqura laammiyo man''iyanne bayzziyo maabara yaaggiyaa xuufe kaqqetti uttido shuchcha keettay de'ees. appe ya baggara maayuwa bayzziyo koskkiyaan kaqqeti uttida maayyoti de'oosona.

Wogga aaho kaamiyaa ogee pude zaari efiyaage de'ees. Ha ogiyaa bollan hemettiiddi de'iya buliliya kaameti beettoosona. Ha ogiyaappe giddo ginan dicciiddi de'iya mata mala adussa dozzati de'oosona. Ogiyaappe gaxa baggaara ushachchanne haddirssa baggan pude simmidi keexetti uttida shuchcha keettay de'ees.

Goyetti uttida dembba shooqaa bollan mokkiya doozzati de'oosina. Etappe ya baggaara shaaraa maayi uttida saloy beettees. Gidduwan adussa zaafiya mittay dicciiddi de'iyagee maaraara eqqi uttiis.

Naa''u Wolaytta keettati buuxan daddayettidi sinttawukko penggiyaa yeggidi de'oosona, etappe guyyessaa bagga gidduwa uuttay diccide dees. guyye baggaara xoqqa dere de'iyaagan diccide de'iyaa doozati beettoosona.

Wolaytta sodo xiiliyaanne daabuwaa pabirkkay medhdhido xiile bootta joyinniya giddon qooletidi eqqidaage de'ees; a bollan zo'o qalamiyaan xaafettida xuufetikka de'oosona.

Biittaappe munaqqidi asay medhdhiyo buqurati maaran dooretti uttidosona. Ha buquratikka xoo'iyara de'iya tamaa eettanawu maaddiya coocee, bashee de'ees. Appe sintta baggaara dadetti uttida mittay beettees.

Keetta keexxanaw maaddiya buqurata shammiyo man"iyaan kaqqetti uttida Salami keetta keexxanaw maaddiyaa buqurata bayzziyo keetta yaagiya taappelan kaqqeri uttida bootta xuufe dees. Appe garssa baggaan ussi karetta motoriyaa duge simmada eqqaasu.

Cora asay wolaytta woga maayyuwa puulati maayyidi sinttawukko simmi xeelidi addarashsha giddon oydiyan zemppi uttagappe garssa baggaara zo'o yafaran xaafetti uttida bootta meray de'iyo Wolayttatto xuufe ayba qonccissiyaagee?

issi huuphiyaa tiyiyo qalamee karetta tuchchan tucettidi heezzati eqqin issoi zin77i utiis. eta bollankka bootta meran xaafettida inggiliisetto xuupee de7ees. etappe ya baggaara boota meran tiiyetti uttida eti zemppido godai beettees.

mirindday yaagiyaa maata meray xaafetido xuufe yuuyyi uttido zo'o ushshay zo''o tuchchaara de'iyaa haylanddiya bollan tiggetti uttiis, xuufiyappe garssa baggaara mii pitalee xaafetti uttaagee de'ees.

Bootta woraqatay oydiya bollan micetti uttiis. ha woraqataa bollan wolaitta soodo yumbburshshiyaa wolaittato doonaa diparttimenttiyaa doonaanne inxxarssaa bilaa geluwaa yaagiya xuufhee walayttato qaalan xaafetti uttis.

sintta baggaara booketti uttida ollaa miiyiyan dicciidi de'iya adussa maata mala doozatuppe guessa baggaara sinttaukko simmi xeelliiddi eqqida laappun attuma asatuppe haddirssa baggaara bari xeessan kushiyaa wottidi sinttaukko simmi xeelliiddi eqqida yalaga na'i maayido shuraabee ay malati yaagee?

ushacha bagaara tohossa toophiya bandiray hadirsa bagaara toophiya bandiray kaqetti uttido amaaratto maxaafaa doonaa dooyiyo maxaafaa.

addussa paapayiya miitay corra ayfiya ayfi uttissi appe garssa bagarakka wulenadani tuuqi uttida mittaykka beettessi.

Col'iya tokidaageti gom"iyaa piitidi miyoo wode kulaalitiyaa harggiyaassi heppataytes bii yaagetida bayressiyaan yiyaa harggiyaassinne dumma dumma aakkiyaa hargetussi xale giidi ekkooson.a yaagiyaa xuufee amaaratto qaalan xaafetti uttaagee de'ees.

addussa bootta kootiyaa maayyidi karetta caama wottidi bar kushiyaa haakko zaari malatide eqqidi luxissiyaa yelaga na'ay de'ees, appe sintta baggara mittappe meretidda oydiya bollan uttida yelaga naati de'oosona,; eti uttido keettay ciqqay caddetibeena goday kalotti uttido sohuwaa.

goyetti uttida shooqa bollan aldalqqidi dicciidi de7iya maata mala doozatuppe gidduwan eqqida oiddu asatuppe sintta baggaara uttidi buuciidi de7iya gaastta bitaniyaa huuphiyan de7iya koppiyiya merai ai malatiyaagee?

woga ogiyaa bollan eqqida seeraa naagissiya macca xaaciyaa beettausiippe ha baggaara issi adussa bitanee kiyisiyan kushiyaa yeddidi hemettiiddi

giyaa giddon mittaa ayfeta bayzziyo man''iyan dooretti uttida askkadossiya ayfee beettees. saaxiniyan qoletti uttidia muuzekka de'ees. guyyessa baggaara eta bollan kuwa yeddiya addussa mittay beettees.

Ashuwa sulssoyiddi kattogga bollan loome de'ees. Appe garsa bagan buddennay oyttya unccay issippe de'ees.

cima macca mishiriyaa sinttawukka simmada qashshuwaara de'iyaa tashshiyaa tookkada wogga ogiyaara baydda de'awu, ippe ya baggaara issi karetta canccare mirggoy ya simmidi biidi de'ees.

kaamee bululiyo wogga ogee beettees a bollaara biidi de7iya naa77u tohuwan bululiyaa motoriyaa laaggiya boota shuraabiyaa maayida na7ai de7ees appe sintta baggaara issi boota shuraabiyaa maayida yalaga na7ai haakko simmidi yiiddi de7ees

cora asay sinttawukko simmidi motoriya laagiidi hombbocciidi yoosona. etappe guyyessa baggaara oyddu gediyan bulluliyaa kaame beettees. ha kaamiyaappe guyyessa baggaara shuchchan keexxetida keettati beettoosona.

issi seeraa naagissiya xaacee seeraa koppiya wottidi sinttaukko simmi xeellidi haasayiiddi de7ees appe guyyessa baggaara salo meran xaafetti uttida amaaratto xuufeti beettoosona sintta baggaara zo7o meraaninne karetta meran zanggiyaa bollan xaafetti uttida qeeri xuufeti de7oosona

Heezzu zo'o pulanchcha kanati sinttawuko simmidi bantta haittaa corggochchidi bantta doonaa biittaukko tooridi eqqidosona etappe issuwaappe guyye baggaara giddoora haa gelidi de'iya hara kanai beettees.

issi qeesee huuphiyan qoophiyaa wottidi bari aifiyan manaaxiriyaa wottidi naa77u cenggurssaa xoqqu oottidi odiya buquraa oyqqidi masqqaliyaa issi kushiyan tookkidi sinttawukko simmi eqqidi qaalaa yootiiddi de7ees appe guyyessa baggaara hara qeeseti oyddiyaa bollan uttiidosona.

Issi keetta giddon wolaytta wogaa qoncissiyaa maayoy bolla baggara dadetti uttagge de'ees. Garssa baggara afallay dadetti uttagge sa'aan de'ees. Appe sinttawu xeeliyodde korintte xumaan poo'iyagge beettes.

yalaga wodala ganjjee sinttawuko simmi xeelliidi bari boota shuraabiyaa bollan wolaytta wogaa qonccissiya hadiyaa siyisidi cenggurssaa xoqqu oottidi odiya buqura oyqqidi haassayiidi de7ees appe guyessa baggaara cora asay eqqiis

issi yelaga wodala ganje oduwa assayo gattidi beettessi aappekka guyessara corra assati eqidagetti beettosona.

wolaytta soodo daabbuwaanne xiiliyaa muridissiya eqotaa yaagiya xuufee kaqetti uttido taapeelay de'iyo qorqqoro keettay beettees appe sintta baggaara haattay sa'aara goggidi biyo boo'ee de'ees

Wogaa qumati ka'idaageeti maaran sainiyaa bollan de'oosona. etappekka pilaa bollan naa"u mooqee duge cadettidi eqqi uttiis zo'o baribaree ha baggaara shaatiyan de'ees. garssa baggaara kushiyan daddido samppai beettes.

issippe maaraara wolaita wogaa qonccissiya sharibiya qooriyan xaaxidi corattidi uttida attuma asati de7oosona etappe sintta baggaara tigetti uttida hailanddiyan de7iya haattai de7ees guyyessa baggaara adil7e ciishsha meranttiyetti uttida godai beettees

heezzu gastta attuma asati wolaytta wogaa maayuwaa puulati maayidi issi qeeri na'iyo bantta sinttan essidi sinttookko simmi xeelloosona etappe guyyessa baggaara toophphiyaa banddiray toossa toophphiyaa dalgga manttiyaa banddiray eqqi uttiis ushechcha baggaara issi karetta kootiyaa maayida bitanee yaakko simmidi haasayees

gastta attuma asatinne cora maccaasati wolaytta wogaa maayuwaa puulati maayidi yeechcha bollan maaraara sinttawukko simmi xeellidi uttidi miyo qumaa sunttay aybee a metan uttida ushshay ay mala mere

zo7o xoo7iyaara de7iya zazare sainiyaa bollan uttida biratai de7ees. appe garssa baggaara siyineti gufanni uttaageeti beettoosona. guweessa baggaara bulla merai de7iyo godai beettes.

yalaga luxanchchati issippe shiiqidi bootta shuraabiyaa maayidi corattidi eqqidosona etappe ha baggaara de7iya issi yaa simmi uttida na7aa zokkuwan amaaratto qaalan tammanne naa77u paidoi xaafetti uttaagee de7ees

Giya giddon dumma dumma buqurata bayzziyo man"iyaan micceeti uttida kalttaasi ayfe baggaranne maddoshay de'ees; ubbakka qassi adl"e ciishshaa meraan dumma oosetidda maddoshranne salo meran ciireti uttida maddoshaykka de'ees; appe ha baggara karetta caammaa wottido gede de'ees.

assay wodiyaa aatidi alaxiyo man"ee mitta bollani de"iyaa koorentiyaa poo"uwani keehi puulatidi uttisi bootta oyde de"iyaga sinttani issi yelaga na"ay yaako xeelidi eqiisi.

Bootta caammaa wottidi bari kushiyan bootta woraqataa oyqqida issi yelaga na'ay haakko simmi xeelliiddi eqqiis. Appe guyye baggaara zo'o shuraabiya maayida naa''u yelaga macca naati shuchchaa bollan uttidosona. Etappe sintta baggaara heezzu yelaga macca naati shuchchaa bollan uttidi yaa simmi xeelliiddi de'oosona.

geeshsha gorggisiyaa biiraa yaagiya xuufee zo7o meran xaafetti uttido kumetta ushshai de7ees. appe ushachcha baggaara butulaa bollan tiggettida ushshaa bollan geeshsha gorggisiyaa misilee misiletti uttaagee de7ees.

Bos yoos yaagiya heeraa xomoosiya yalaga naato yarai anjjettida wolaittan de'iya oosuwaa koyaageetosi dooya oosuwaa man"iyaa oonanne digiriyan anjjettida wolaittanne heeran de'iya oosuwaa koyaageeti erissana danddayeeta yaagiya xuufee beettiyo taappelay de'ees.

isi kaamee hemetiyo ogiyaa doonan de'iya adussa dekaara de'iya gimbbe keettaappe garssa baggan de'iya isi keettaa bollan sinttan zo'o taa peellaa bollan kaqetti uttida bootta xuufiyan xaafettida amaaratto qaalay aybaa qoncciss yaagee

dumma dumma aysso gadawati puulatida keetta gidoni uttidosona issi yelaga na"aykka etta photuwaa denttessi sintta bagara issi bo"a bittane wolaytta wogaa maayuwaa maayidi baagaa doona goozidi uttisi.

Asaa issi sohuwappe hara sohuwa caaniddi efiya kaamenne kaamiya ogee aahuwan beettees.

luxetta keettaa shuuriyaa gidon eqqida ichashshu yelaga naati de'ooosna. etappe guyyessa baggara shuchchan puulati keexxetida keettay de'ees. appe sintta baggaara mangguwa mittay beettees.

Maattaa miizzatti maarara eqqidosonna. Direttidda dirssay issoy issuwa qohenaddan de'ees qassikka etti miyo maatay dees.

ushachcha baggaara toosa toophphiyaa dere deretettaa asaa dalgga manttiya banddiray haddirssa baggaara toophphiyaa banddiray meretti uttido salo mera maxaafaa bollan xaafetti uttida adil''e ciishsha mera payatettaanne bollaa minttettuwaa luuxettaa luxiyo maxaafaa usuppuntta kifiliya yaagiya xuufee de'ees

issi wogga aaho gutara kariyaa bollan dicci uuttida wogga mittaa kuwaa garssan eqqida cora asaappe guyassa baggaara de'iya sinttaukko xeellida qorqqoro keettati qooday aapunee?

Naa'u attuma xaaceti seeraa koppiya wottidi sinttawuko simmidi xeelidi bantta kushiyan deiya woraqqatta bollan xaafidi eqqidosona. Etape sintta baggara cora asaay sintawuko simmi xeelidi oyddiyan uttiis. Etape guuyessa baggara issi bootta kootiya maayida attuma gastta biitane woraqqata kushiyan oyqqidi sintawuko simi xeelidi eqqiis.

zal"iya zal"iyo maan"iyan oydiyaa bollan dooretti uttida lambbaa keexxati de"oosona sintta baggaara heezzu hailanddee eta miyyiyan zin"i uxxiis etappe garssa baggaara boota joiniyaa maayida xarahpheezai de"ees.

shuchchan keexettida qorqqoro keettai gede simmidi keexetti uttiis appe haba ga gaxaara wolagga worqqa keetaa yaagiya erissoi de7iyo taappeelai kaqetti uttido amppule son eexxiyo keettai beetees.

asay issippe shiiqidi de'iyo heeraanne etappe qommo baggaara beettiya xoqqa deriya.

issi yalaga qeere na7ai huuphiyaa pudeddichchidi doonaa hanggidi batiran misiliyaa wottidi sinttooku simmi xeelliiddi eqqiis atiran de7iya misiliyaa bollan issi maccaasiya wolaita wogaa maayuwaa maayada sinttooku simma xeella miiccous

Issi qorqqoro keettay sinttawukko simmi xeellidi kuwaadan Keexetti uttiis. ha ketettida keettaa giddon cora kaameti shemppanau kuwaa giddon eqqidaageeti beettoosona appe qommo baggaara bootanne zo'o meran tiyetti uttida qorqqoro keettay

issi boota ciishshaa sinttau zaari kessi wottida dalqqi dalqqiya maata mala doozzay de'ees. ha ciishshaappe sintta baggaara gumbbi uttida ciishshai kiyanau de'iyoogee beettees appe garssa baggaara biittai de'ees.

asay bana puulaanau kushiyan qooriyaaninne hayttan wottiyo cili-ciliya worqqati marppe qulppiyan gelidi adil'e ciishsha merai de'iyo woxaletti utida wodoruwaa bollan kaqettidosona etappe sintta baggaara keettay keexettaagaa bollan bayzzettidi de'iya cora maayoti de'oosona

asay bana puulaynawu maadettiyo miishata giya giddon micidi baizziyo man'iyan micetti uttida cora puula miishati micetti uttido garssa baggaara hiixettida sharaa meray ay malatiyaagee?

Cora asay haaranne yaaranne haa eqqidi xeelliyo kushiyaa kuwaasiyaa kaa'iyo dembbaa bollan meretti uttida gitiyaa xeelliya asaappe guyyessa baggaara yaakko simmi eqqida issi gaastta bitanee huuphiyan wottido qoohphee ay malatiyaagee?

maata mera qalamiyan tiyyettida maxaafa bollan wolaytta wogaa qonccissiya malaatay zanggetti uttiis, appe garssaa baggaara wolayttattuwaa luxiyaa maxaafa koyro kifiliyaa yaagiyaa xuufe karetta meran xaafetaage de'ees.

shuchchaa dooridi keelaa keelidoogee beettees ha keelaa bollan eqqida issi gaastta biddanee bari dere wogaa qonccissiya maayuwoi maayidi sinttawukko zaari shuchchaa oliiddi de'ees. appe guyyessa baggaara pude simmidi dicciya maata mala doozati de'oosona.

Giyaa giddon maxiniya, shuquwa, karetta sawuwa bayziyo man"iyan maxinee garssa baggaara maata mala joyiniyan appe garssa baggaara zo'o joyiniyan qolettidi uttiis. Appe ya baggaara shuqoy maketi uttiis. Giddo baggaara karetta sawoy de'es.

issi yalaga na7ai huuphiyaa qanxxiyo keettan sinttookko simmi xeeli miicciiddi oidiyan uttiis

Cora dorssatinne deeshshati guye baggay kalo de'iyoo oyddu gediyaan bululiyaa kaamiyaan caanettidi biiddi doosona. etappe miyessa baggaara kaamiyaa bollan pude shibbiidi de'iyaa issi yelaga na'ay beettees.

yalaga macca na'iyaa sinttaakko simma xeellada wolaytta wogaa qonccissiya puula hadiyaa bari gulbbatan wottada ba kushiyaa ba bolli caannada uttaasu ippe guyessa baggaara naa''u yalaga attuma naati ikko simmi eqqidi xeelliiddi de'oosona

oyddu wogga maata miizati dirssaa bollan wodiruwan qashettidi qooriyaa haakko yeggidi eqqidosona etappe sintta baggaara eti haatta uyyo buqurai de'ees guyyessa baggaara doozati dicciiddi de'oosona

buraleesa sa'ay de'iyaagaa bollan dicciidi de'iya adussa dalqqi dalqqiya maata mala doozaappe sinttaukko xeelliyoode beettiya xekaara de'iya wogga shuchchan kexettida keettaasi aapun geliyopenggeti beettiyoona

giyaa giddon beettiya kariya gorddiyo sanqqai xaulaappi maseti merettidaagee zemppidi eqiis. appe sintta baggaara shuchchan keexettida xoqqa qorqporo keettai de'ees. ushachcha baggaara korinttiyaa mittay sitti geqqaagee beettees.

bootta qoliya maayidi issippe eqqidi yuushuwa medhidi woosiya yelaganne gasta asati eqqidosona. etappe giduwan cengursa oyqida naa'u gasta asati woosoosona.

Issi na'ay ba buzo motoriyo toggidi ogiyaara biyaagaa bessiyaagaa.

issi huuphe keettan bari huuphiya giigissiya na'aynne maashiinee issippe beetoosona.

Hailekiis yaagetta xeesetiya oyddu gediyan bululiyaa phooliyaa qaamiyaa sinttooko simma xeellada eqassu ippe guyyessa baggaara saloy shaaraa maayuuttaagaappe ha baggaara duunnee xoqqiyuutaagee beettees.

zo'o wodoruwan kaciya aattidi dirssaara qachchi wottido wogga karetta miiziyaa sinttawuko simma xeellayda eqqaasu ippe sintta baggaara karetta kootiyaa maayida issi gastta attuma bitanee eqqiis guyyessa baggaara miizaa caddiya akimee sinttawukko simmi xeelliidi de'ees

gastta asati wolaitta wogaa qonccissiya puula maayuwaa maayidi puula koppiyiyaa wottidi sinttauko simmi xeelliidi bantta kushiyan maataa oiqqidi eqqidosona. etappe ya baggaara issi qeesee masqqaliyaa oiqqidi sinttawuko simmi xeelliidi eqqiis.

Bolla baggaara usuppun payduwan xaafetti uttida penggiyara soo xeelliyode Wolaytta wogaa qonccissiya hadiyappe dadettida qoophee xarapheezaa bollan duge gufanni uttaagee de'ees.

koskkiyaa giddon qoletti uttida boota sharan de7iya zo7o misirai beettees appe ushachcha baggaara adil7e ciishsha merai de7iyo joiniyaara pude eqqida kattai de7ees guyyessa baggaara a kilidi baizziyo buqurai beette

Giya giddon sunkkorottoy tumumoyinne bambbaree de'ees. Hegaa issi maccassiya hokkadda shamawussu.

garssa baggaara kushiyan kaafidi oyqqido boota sainiyaa bollan ya baggaaranne ha baggaaranne naa'u mooqee eqqidaagaappe gidduwan de'iya bootta wogaa qonccissiya qumaappe garssa baggan beettiya woleetato machchalan xaafettida xuufeti woygiyouna?

Issi wodala ganjjee yalaga maccanaata maaraara essidi conggurssaa xoqqu oottidi odiya buqura oyqqidi oichchiidi de'ees. appe sintta baggaara eqqida yalaga maccanaati akko simmidi haasayiiddi de'oosona.

Aani haniis attamuwaanne erisuwaa oottiyo keetta' yaagiya xuufiyaa oiqqida taapeellai ogiyaa doonan zemppidi detees. appe guyyessa baggaara haattai sa'aara goggidi biyo boo'ee beettees.

Shemppiyo ekkanawu aaho kuhay de'iyo aaho mittay eqqidaaga.

"Hisaabe luxettaa luxanchchatu maxaafa koyiro kifiliya" yaagiyaa ordde karetta xuufiyan xaafetida woraqatay de'ees. Duge baggaara tohossa dere deretettaa asaa dalgga manttiyaa luxetta biiruwaa yaagiyaa qonccissoy de'ees.

wolaytta dichcha toho kuwaasiya citay confidireshen kafiyan kaa'iyo kaassaa erissiya erissuwa woykko erissuwa malaataa.

issi yelaga na7ai qeese koppiiyaa wottidi sinttougo simmi xeelliiddi de7ees appe miyessa baggaara ciireti merettida puula masqqalee eqqi uttiis ha masqqaliyaa bollan yesuusa misilee kaqetti uttoogee beettees

Naa"u yelaga macca naati sinttawukko simmi xeelli bantta huuphiya miciirissi dadissidi de'oosona.

Be'iyooganne bessiyo era luxanchchatu maxaafa naa"antta kifiliya yaagiya xuufiyan xaafettida bootta woraqatay de'ees.

giya giddon maccaasai oissaa baizziyo man77iyan yaakko simmidi hokkidi oissaa shammiidi de7iya asatuppe guyyessa baggaara de7iya oissaa wottiyo heezzu buquratuppe giddo baggan de7iyaagaa merai ai malatiyaagee?

Issi yelaga macca na"iya yaakko simma xeellada bari huuphiya boolla baggaara ba kushiyan oyqqada baggaa duge shaakka yedada uttaasu. A oyqqido huupheekka zo"o meran tiyettida qalame de'ees.

Issi wogga kakaa bollaara haattayi duge simmi cororattidi garssan wodhdhiyagee de"es. I wodhdhiyo heeran de'iya doozati dalqqi dalqqidi dicciiddi doosona. Appe qommo baggaara dembban dicci uttida mittatikka de'oosona.

zo;o merai tiyettido taapeelaa bollan xaafettida adil''e ciishsha mera haylee yaagiya xuufee de'ees appe garssa baggaara uteeliyaa wolaytta yaagiya xuufee bootta meran xaafetti uttiis

yoo yoo gifaata naa''u shaa'anne tammane ichchashsha yaagiya xuufe kaqqeti uttidi erissoy de'ees. ikka kaqqeti zo'o adl''i ciishsha meran tiyeti uttida naa''u mitta bollana, appe ushshachcha baggaara Islama ammanuwa eqqottay de'ees.

naa"u oyddu gediyan hemettiya bululiya kaameti sinttawukko simmidi eqqidosona. ha kaametuppe issi kaamiya bollan taassa kawo xoona naatoo yaagiya xuufee kaqetti uttido tapellay de'es.

wolaitta wogaa maayuwaa puulati maayida coraasai eqqiis etappe sintta baggaara issi maccaasiyaanne naa77u attuma naati uttido

Asay bana puulaanau tiyettiyo miishshai bootta keettaa bollan tucettidi doidiyaa bollan dooretti uttiis ha buquraa bollan xaafettida inggilisetto xuufee karettaaninne zo'o meran qalamettidi uttiis.

Tohosa toophphiyaa dalgga manttiya luxettaa biiruwaa yaagiya amaarato xuufee qanttan xaafettaagee bolla baggaara de'ees. Garssa baggaara inggilizatuwan bootta meran xaafetti uttida qaalati beettoosona.

a dussa doozati dicci uttido man'iyan sintta baggaara boota shuraabiyaa maayada bari huuphiyaa guye zaara dadissada bar miyyiya na'aa lanqqeqqada eqqida na'eeppe sintta baggan beettiya boota shuraabiyaa maayida bitanee aybaa oottiidi de'ii?

Woosa keetta giddon cora atumma asay sinttawu xeelliddi qaala siyees. Ettappe guye bagan issi bitanne xoosa wosees.

Gaden dalqqi dalqqi dicciiddi de'iya uuttati de'oosona. Appe guyyessa baggaara deriya doonan mokkiya wogga dozati beettoosona. Appe guyye baggaaara saloy boottaaninne salo meran merettidi de'es.

Giyaa giddon asayi Zinn"anawu moodettiyo sharaappe sikettida piraashee mittan tecettidaagee de'es. Sintta baggaara qorqqoro keettaa sinttan cora asayi zall'iiddinne bayzziiddi eqqidosona.

woosa keettaa gidduwan uttida boota eefuudiyaa maayida sinttaokko simmi xeelliidi uttida asay de'ees. etappe issi bitanee bari kushiyaa xoqqu oottidi geeshsha maxaafaa ba kiyuwan wottidi woossiidi de'ees. etappe ya baggaara boota meran tiyetti uttida godai beettees.

issi wolaytta wogaa yettaa yexxiyaanne wolayitta wogaa durssaa duriya macca na'iya beettawusu.

issi zal77iyo keettan dooretti uttida birataappe medhdhido qumaa kattanau maaddiya buqurati de7oosona. ha buquratuppe issoi tamaa eettiyo coociya miiyyassa baggaara woxiyaa kattanau maaddiya buqurai dooretti uttaagee de7es.

ogiyaara daguwaa oottiya cora maccaasainne attuma asay uuttaa tokkanawu biidi de'iyaagaappe sintta baggaara yaako simmidi eqqida gastta attuma bitanee maayido garssa bagga shamizee ay mala meree?

goyettibeenna buraleesa man77iyan mokiidi de7iya maatati beettoosona. appe ya baggaara naa77awu shaaki uttida wogga ollay de7ees. hiniikko xeelliyo wode shaara maayi utida saloy xoqqan beettees.

Huuphphiyaa qanxisiyoo keettan qanxxiyaanne qanxettiyaa na'aa bessiyaa malaataa

wonaago yuniburshshiyaa yaagiya xuufee maata meran xaafettidinne garssa baggaara inggilisattuwan karetta meran xaafettidi de7ees. appe giddo baggaara asai anjjettiiddi wottiyo qoophee beettees.

Bootta oyddu gediyan hemettiya kaamiya sinttawukka simadda hemettawussu. Etappe sintta bagan keehippe puula keettay de'ees.

Cora asati maaraa oiqqi hemettiidi sinttooko simmidi maataa bollaara yoosona etappe guyyessa baggaara biron keexettiiddi de'iya ciqai cadettibena qorqqoro keettai beettees appe sintta baggaara adussa zaapiyaa mittay

Issi kaame hemettidi kanttiyo oggiyaa bolli toketti uttida dalqqidalqqiya dozati de'ossona. Ettappe ya baggara zo'o meran tiyetti uttidda shuchchaappe keexettida wogga keettay eqqiuttis.

Adl'ee ciishsha qoliya maayadda qolliya santta bayzziya macassiya beettawussu. Issi maccassiya santta gatiya oychchawussu.

asai haattaa tigidi go7ettiyo karetta orootoi curqqai sa7an hiixettaagaa bollan karetta tuchchaa tucettidi godaa miyyan eqqiis. appe ushachcha baggaara siinee sainiyaa bollan de7ees ha sainiyaappe garssa baggaara tookki uttida zo7o oide beettes.

goyetti uttida goshshaa bollan tokettida maata mala doozai diciiddi de7iyaagee beetees. appe sintta baggaara adussa mitta eqqaagee de7ie

Puulanchcha yelaga macca na'iya huuphiyaa micciirissa dooqissada kutaa shayan yeggada kushiyaa issuwa issuwaara xaxxada haddirssa baggiko xeelaydda eqqasu. Guyye baggaara naa"u yelaga macca naata bessiya misile misileti uttiis.

Issi guutta na'ay adil'e ciishsha caammaa wottidi karetta maata meray zanggee de'iyo shuraabiya mayidi Sinttawukko simmi xeelliiddi eqqis. Appe guyye baggaara zo'o meran xawulaappe merettida oyidee godaa matan de'es.

giyaa giddon bootta shuraabiya mayyada zo'o sharbbiya qachchada mashshaa bayizziyo taran eqqada wachchawusu. ippe ya baggaara buquraa bayizziya maccaasiya iyyo waagaa qonccissayidda de'awusu. ya baggaara attuma gastta bitane zo'o koppiya wottidi etakko xeelliiddi eqqis.

issi yalaga pulanchcha na'iya wolaytta wogaa qonccissiya bulukkuwaa gixxada bari xeessan kushiyaa wottada sinttooko simma xeellaidda eqaasu iippe guyassa baggaara ajjoora aafuwaara duga simmi goggiyaa haattai beettees.

mela bulaleesa sa'aa bollan zin''i uttida issi buquray beettees ha buquraykka mittaappenne birataappenne giigida biittaa yaanne haanne qolanawu go'iya akaafa appe sintta baggaara issi boota caamaa wottida gedee de'ees

wolaitta dichchaa too kuwaasiyaa citai sidaama tukkiyaa too kuwaasiyaa citaara kaa7iyo gallassaa qonccissiyaa erissoi de7ees appe gidduwan issi wolaita dichchaa toohuwa kuwaasiyaa kaasanchchai kuwaasiyaa pude zaari phonqqidoogaa xeelliiddi de7ees

Adl"e ciishsha zo'o meran xaafettida xuufee giddon Gassuba ambba kawo meeze xaafo keetta qonccissiya xuufe de'ees. Appe xade baggaara wolaytta gulantta keettay de'ees. Ushachcha baghaaranne haddirssa baggaara Toophiyaa banddiray eqqi uttiis.

isi boota oiddu gediyane hemettiya kaamee penggiyaa dooyidi eqqiis ha dooyettida penggiyaa sinttan seeraa naagissiya xaacee seeraa koppiyaa wottidi issi yalaga naakko simmidi xaafiiddi de7ees ha yalaga na7aissookko xeellidi ashiyan kootiyaa wottidi eqqiis

Shuchchan keexettida qorqoro keettay addl"e ciishsha mera qalamiyan tiyettidi sintta baggaara qorqqoruwaa dirssan direttidaage de'ees. Appe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara wogga ayifiyaa mangguwaa mittay de'ees.

Bootta kootiya maayida naa"u gastta attuma asati bantta sinttan sayniyan qumaa wottidi issippe miiddi de'oosona. Eta sinttan zo'o ushshay duuqetti uttaagee de'ees. Etappe guyyessa baggaara cora asay bantta qumaa miyagee beettees.

issi goyyettibeenna buralleessa dembba shooqay de'es. ha shooqay sa'an cadetti uttida kaduwa wodoruwan qashetti uttida qambbaray beettes. hegaappe sintta baggaara dicciiddi de'iya dozzati de'oosona.

issi oyddu gadiyan bululiyaa kaamee bollan uttida heezzu naati beettoosona appe guyeessa baggaara bazzoti uttida buraleesa sa7aa bollan mokki uttida maata mala gidenna doozati de7oosona sintta baggaara haattai ogiyan zin77i uttaagee beette

shuchchan gimbbettidi zo''o mera qalamiyan tiyyettida addussa qorqqoro keettay beettes, appe sintta baggaar koorinttiya woxallidi efiyo addussa mittay eqqi uttiis. guyyessa baggaara doozati dicciyaageeti de'oosona.

Issi macca xaaceranne issi attuma xaaciyaara heezzu daraphpha polissiya asati xeelliyaagakko ya simmi xeellidi oyddiyan uttidoosona. Eti uttidoodosappe sintta baggaara wogga ballaara de'iyaa mittay eqqiis. Etappe guyye baggaara issi bitanee karetta koppiyyaya wottidi etakko xeellide de'ees.

Cora cima asati issippe yuushshuwan yuuyyidi sussappe medhdhido shidhdha bollan uttidooosona. Eti uttidoosappe sintta baggaara heezzu wolaytta keettay sinttawukko xeelidi de'ees. Ha wolaytta keettappe guyyessa baggaara uuttay dicci uttaage beettees.

Cora yelaga naati goyyettibeena biitta bollan puutiya tokkide doosona. Etappe sintta baggaara zo'o shurabiya maayyida issi macca na'iya haako xeelada utaasu. Ippe ya baggaara hakko xeelliya issi attuma nay de'ees.

payatettaanne bollaa minttatuwaa luxiyo maxaafaa ichchashantta gifiliyaa yaagiya zo7o meran xaafettida xuufiyaa oiqqida boota maxaafaa zokko baggai beettees appe garssa baggaara qeeri xuufiyan zo7o meran xaafettida pitaleti de7oosona

issi yalaga wodala ganjjiyaa wolaitta wogaa qonccissiya bullukkuwaa gixxada cenggurssaa xoqqu oottidi odiya buquraa oiqqada sinttawukko simma xeellaidda issi adussa bitaniyaa haasayissaidda de7awusu. iippe sintta baggaara eqqida adussa bitanee buquraa kushiyan oiqqidi ikko xeellidi haasayiiddi beettees.

ushachcha baggaara issi gaastta bitaneenne issi macca na'iya haddirssa baggaara oiddu gaastta attuma asati oidiyaa bantta zinttan wottidi uttaageetuppe sintta baggaara haa ko simmi xeeliiddi uttida naa"u attuma asatuppe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaaranne kaqetti uttida banddiraappe haddirssa baggaara de'iya banddiray awa qonccissiyaagee?

Hagee asay biitta bul'annawu medhdhiyo xikkaiya geettetes.

Cora attuma asati biron tokettanawu de"iyaa dalqqidalqqiyaa puutiya bantta naa"u kushiyan oyqqidi sinttawukko simmi xeelliiddi eqqidosona. Eti eqqidosaappe guyyessa baggaara zo'o oyddu gediyan bululiya wogga kaamee eqqaagee de'ees.

a dussa mittaati dicci uuttaageetuppe sintta baggaara de'iya buraleesa aaho man"iyan gulbbati uttida sinttawukko simmi xeelliya asatuppe guweesa baggaara de'iya bitanee wottido qopphiyaa meray ay malatiyaagee?

naa77u tohuwaa kuwaasiyaa kaa7iya kaassanchchati de7oosona. etappe addirssa baggaara toophphiyaa tukkiyaa tohuwaa kuwaasiyaa citaa yaagiya xuuphee ushachcha baggaara walaitta dichchaa tohuwaa kuwaasiyaa citaa yaagiya malaatai de7iyo misileti de7oosona. garssa baggaara bootta xuuphiyan xaafexxida toophphiyaa tukkiyaa wolaitta dichchaa issio lagge yaagiya qonccettai beettees.

Kase nu wolaytta moitta ayssiya gafaawa manttaa Akliloy wolaytta wigaa qonccissiya koottiya bar shayyan maayyidi issi huuphe boo'attido bar ayfiyaan manaxiriyaa wottidi karetta koottiya maayyidi eqqida gastta bitanuyaara de'ees. Etappe giddo baggara sookko xeeliyoode wolaytta wogaa haddiyappe sikkettida maayyoy de'ees.

isi puulati keexettida keettaa bollan dooretti uttida poototuppe sintta baggan oidiyaa bollan uttidi sinttahukko xeelliya bari huuphiyan maata mala qoophiyaa wottida gastta bitaniyaappe sintta baggaara oydiyaa bollan kareta waraqadan xaafetti uttida amaaratto xuufheenne inggilizatoi aybaa qonccissiyaagee?

Wolaytta wogaa qumata mal"issidi kattidoogeti maarara sayniyaa bollan de'oosona. ha sayniyaappe garssa baggaara unccay oyttay de'ees. ubbaa pude zaari tokkido kushshiyaan medhdhido puulattidi lo"iyaa samppay garssa baggaara beettes.

Kami quma keettaa yaagiya xuufe kaqqeettido garssa baggaara qorqqoruwan bolla baggaara buuxxan danddayettida issi qorqqoro keettay de'ees. Appe qommo baggaara birattan diretttida keettay de'ees,

issi shuchchan keexettida adussa keettai pude simmi eqqidaagee de7ees appe guyyessa baggaara dicci uttida adussa doozzati beettoosona a bollaara gede simmidi biida korinttiyaa wodoroi de7ees

Issi woosa keettaa geliyo penggiyan yelaga naati woossiiddi de'oosona. Etappe issi gastta attuma bitanee salo mera qoliya duge maayidi adill'e ciishsha zo'o merayi de'iyo pooxaa duge yeggidi yaa simmidi eqqis.

Issi seeraa naagissiyaa xaacee seeraa kopiyiyaa wottidi sinttawukko simmi xeellidi bari kushshiyan naa"u maakinaa xomppiyaa oyqqidi eqqiis. appe ushshachcha baggaara zo'o shuraabiyaa maayida boggiyaa gixxida na'ay sinttawukko simmi xeellidi bari kushiyaan mobayliyaa oyqqi uttiis.

awole keettaa keexxanawu maaddiya buquraa bayzziyo man'iya yaagiya taapelae kaqetti uttido a dil'e ciishan tiyettida shuchcha keettaa karen eqqida motoretu qoodai aappunee ippe ushachcha baggaara de'iya motoree bollan uttida nay maayido kootee ay mala mere?

Miyiyaara ciqan cadetti uttida buuza keettay de'ees. ha keettaappe sintta baggaara issi qeeri naata tookkida maccasiyaanne bitanee de'oosona. etappe gaxa baggaara uuttayinne muuzee dicci uttagee beettees.

Issi yelaga na'ay hashiyan tooraa wottidi haakko simmi xeelliiddi kooray de'iyo paraa bollan uttis. Appe ya baggaara naa"u naati haakko simmi xeelliiddi eqqidosona. Etappe guyessa baggaara issi karetta miizziya yaakko simma xellaydda de'awusu.

Woraa do"atuppe issuwaa gidida godaree bari qooriyaa mirqqidi guyekko zaari xeelliidi de'ees. i eqqidosan sa'aa bollan dicciidi de'iyaa doozati beettoosona. appe guyessa baggaara buraleessa man"ee de'ees.

issi toho kuwaasiyaa kaa'iya citati maaran eqqidi bollaa minttettuwaa oottidi de'oosona etikka boggiyaa gixxidi adil''e ciishsha shuraabiyaa maayidi yuushuwaa medhdhi uttidosona etappe ya baggaara gitee eqqiis

Asay tukkiyaa caddanau maadettiyo mittaappe masettidi luketi merettida udulai heezzai eqqiis appe ya baggaara a caddiyo udula mittai de'ees. Haddirssa baggaara kushiyan medhdhido koottay eqqi uttiis.

issi bullachchettiyageeti geliyo man'iyan de'iya oyidiya bollan de'iya pootuwa wottiyo buquray de'es. appe guyyessa baggaara dumma dumma ciishsha maly duge simmi puulattidi kametti uttidosona. sintta baggaara oyide aahoy uttis.

souussappe qachchi medhdhido asay uttanaw maaddetiyo shudhdhay sa/an de'ees, appe sintta baggaara keexxetti uttida buuxxa keettay beettes, gidduwan ogee yaanne haanne efiyaagee dees.

arsseema quma kiittaa shuruwaa dembbai nu heeraa yaagiyaa taa pelai qaqetti uttido qorqqoruwan direttida keettai beettees appe sintta baggaara sooko geliyo penggiyaa xaphuwan kushiyaa meecettidi qumaa maanau biya asati de7oos

wolayta wogaa qonccissiya puula maayoy siketti uttaagee kaqetti uttiis sintta baggaara issi gastta maccaasiyaa huuphiyan qoophiyaa wottada sookko xeellada eqqausu iippe sintta baggaara maayuwaa sikissiya issi bitanee bootta qoophiyaa huuphiyan wottidi eqqiis

ooratta maayuwaa shammiyo man''iyan ashangguluutee bollan de'iya zo'o caammay de'ees appe ya baggaara karetta caammay suriyaa gixxida ashangguluutee bollan beettees appe soo geliyo penggiyaa bollan kaqetti uttida dumma dumma maayoti de'oosona

ayfi uttida paapayiya mittaa giddoora ha simmidi yiya cora asati beettoosona.

Issi gastta maccassiya bootta koottiya maayadda ba huuphphiya duge yedadda eqqassu.

asay eesaappe maaridi kessiyo iliilo eesai bari gosiyan tigettidaagee sayniyaa bollan de'ees. appe ya baggaara godaa bollan kaqetti uttida sinttay dooya de'iyo saaxinee beettees.

ushachcha baggaara toossa dere derotettaa asaa dalgga manttiyaa banddirai ha dirssa baggaara toophphiyaa banddirai meretti uttido hisaabiyaa luxettay luxanchchatu maxaafay de'ees ha maxaafaa bollan melaappe biidi uddufunaa gakkanawu de'iya paydoti xaafetti uttidosona ha payduwaappe giddo baggaara heede malaatati de'oosona

Gade giddoppe beettiyaa ayfetuppe issuwaa gidida lellehe saaxiniyaa giddon dooretti uttiis. i dooretti uttido saaxineekka qassi moqottaa mittaappe masidi medhdhido pude godaara zemppi eqqida puulattidagaa.

Issi yelaga na'iya maatta mera qoliya maayadda keetta matan uttaassu ippe sintta bagan darobatti de'osonna.

giyaa giddon buquraa baiziyo man77iyan mittaappe massidi xawulaappe waaxido penggiyaa gorddiyo sanqqainne mastoote zemppi eqqidaagaappe sintta baggaara penggiyaa haa zaaridi eqqida shuchcha wogga keettaassi tiyettida qalamee ai mala meree?

Banttayo de'iya metuwa pagalanawu cora shiiqiddi beettiyo man'iya.

Issi karetta kanay guyyekko simmi xeeliidi barigediya issuwaa sinttau yeddidi haittaa corggochchidi uttiis. i utti dosan dici de'iya maatati de'oosona. guyyessa baggaara shuchcan keexetti uttida wogga qorqqoro keettai beettees.

issi yelaga na'ay maata mala meray diyo shuraabiya maayidi adil'e ciishsha meray diyo bandiraa bolaara duge maaayidi sinttawukko simmi xeeliidi eqqiis. i

asai uuttaa goodanau maadettiyo akatee mittaappe pooxeti merettaagee godaara zemppidi eqqiis. appe ya baggaara haattaa tigidi maadettiyo buqurai sa7an zin77iis. appe miyyessa baggaara gorddetti uttida penggee de7ees.

buraleesa sa7aa bollan oletti uttida kalttai beettees. ha kalttaikka mittaappenne birataappenne massi medhdhidi asai mittaa qeranaunne qanxxanawu maadettiyo buqura appe ya baggaara issi adussa caammaa wottida gedee beettes.

Hagee aaway dumma dumma ba ooso keettaa ba deriyaa bana xeelliyaa naqashshaa telebizhiniyan qonccisiidi beettees.

Amaarattuwaa doonaa dooyiyoo doonadan luxanchchatu maxaafan koyro kifiliyaa yaagiyaa xuufee amaaratto qaalan xaafetti uttiis. garssa bagga wursettan tohossa dere dere asaa dalgga manttiyaa luxettaa moconaa yaagiyaa xuufee maata meran xaafetti uttage de'ees.

Orttoodokise ammanuwaa kaalliyaa asati eqqidi zanxxilaa oyqqidi woossiidi de'oosona. etappekka issi bitanee salo mera koppiyiyaa wottidi cengurssaa xoqqu oottidi wodiyaa buquraa oyqqidi woossees.

Issi toho kuwasiya kaa'iya citay xooniddi kiyiddi yexxosonna. Etta matan issi na'ay duriddi de'ees.

wolaytta asay gifaataa bonchchiyo man"iyan madarakiyaa bollan cora cenggurssaa xoqqu oottidi odiya buqurati sinttahukko simmidi eqqidaageetu bollan eqqidi haasayiya issi gaastta bitanee wottido qoopphiyaa meray aymale

Miizzay eqqiyoo zazzaluwaa bollan gede eqqi uttida adussa mittati de'oosona. a bollan oshshaa kessiyoo keeshshee duge gufannidi kaqetti uttiis. sintta baggaara wogga koottay pudekko qooriyaa yeggidi godaara zemppidi de'ees.

Cora asay gediyan wottiyo qeeri caamati sa'an miccetri uttida salo mera sharan deosona. Etappe ha baggaara issi karetta caama wottida gedee eeshuwaara de'ees. Sintta baggaara buraleso biittay beettees.

ushachcha bagaaranne haddirssa bagaara bulla meran giduwan bootta meran godaa bolan kaqetti uttida mcca naati banttana puulayanawu bantta hayttan wottiyo naa'u worqqay kaqettidi uttiis.

issi xaacee seera maayuwaa maayidi bari hashiyan meegaa tookkidi sinttawukko simmi hemettiiddi de7ees. ha baggaara issi xaacee tookkanau bariyyo meegaa kessiiddi de7ees. ya baggaara issi yalaga adil7e ciishsha shuraabiyaa maayida na7ai haakko simmi hemettiiddi dees.

Xawullappe oosettidda penggiyan aattiyo xawullay penggiyan zin'i uttiis. Appe ya bagan hara zin'i uttidaagetti de'osonna.

shuchchan diretti uttida zo7o qorqqoroy bollaara keexettido adussa wogga keettay de7ees. appe sintta baggaara soo geliyo penggiyaa xaphon eqqida cora asati beettoosona. guyyessa baggaara doozati aduqqi dicciidi de7iyaageeti beettoosona.

Wolayttan xoqqa deriyaa daamota kiikee beettees. appe ha baggaara goyetti uttida shooqay de'iyaaga bollan eqqida maata mala doozzati de'oosona. duge baggaara uuttay toketti uttagee de'ees.

Wogga kaamee hemettiyo ogee shuchchan gimbbettidaagee de'ees. a bollaara hemettidi haakko simmidi yiya hariya gaaree beettees sintta baggaara asai yaa ne haanne pinniiddi de'iyaagee beettees.

Heezzu maca asattinne issi karetta koottiya maayidda gastta bitane de'ees. Etta matan geeshsha haattay de'ees.

bolla baggaara wolaita wogaa qonccissiya hadiya malaatan tiyettida qalamee de7ees. appe ushachcha baggaara zo7o adille ciisha karetta qalamiyan tiyettida banddirai de7ees. xade bagga bootta xuuphiyan xaafettida wolaitatu laale qaattaa woikko wolqqaa wolaitta qorggatu konssoono dubbushaa' yaagiya xuufee xaafettido erissuwaa waraqatai de7ees.

Issi yelaga na'ay bootta kutaa maayidi cengurssaa xoqqu oottidi sissiyaa buquraa oyqqidi sintta baggaara yoottidi de'ees. appe guye baggaara bootta kutaa maayida cora yelaga naati masqqaliyaa oyqqidi sinttawukko simmidi eqqidosona.

issii mela buraleesa biittaa bollan de7iya haattaa tigidi maadettiyo buqurai de7ees ha buquraikka bolla baggaara oiqqiyoosai de7iyo sintta baggaara tuchchai bainnaagaa appe ya baggaara godai de7ees

issi yelaga na'iya bootta shuraabiyaa maayada adusa caamaa wottada shuchchaa bollan sinttawakko simma xeellayda eqqaasu ippe ya baggaara ajjoora afoora duge simmidi guukkiya haattay de'ees duge baggaara cora yalaga naati bootta shuraabiyaa maayidi pude simmi xeelliiddi eqqidosona

Gifaata bonchchiyo man'iyan shiiqida cora wolaytta asay wogaa qonccisiya puula maayuwaa maayidi durosona. Etappekka issi gastta bitanee wogaa qonccisiyaa qophphiyaa huuphphiyaan wottidi tooraa oyqqidi calaa maayidogaara sinttawu simmin xeellidi eqqiis. Issi boottaa maayida boottaa qaccida maccasiyaa dere asaako simmada durayda deawusu.

Wora do"atuppe issuwaa gidida issi karetta worakanay bari geessuwa aggidi qoncciyan kiyidi eqqidaagee de'ees. Aappe duge baggaara buuratti uttida maatay dicci uttaagee de'ees.

Kaamiya away meena kuwan essiyo keettanne a giddon eqqidda kaamiya.

issi gullantta keettay qooriyaa sinttawukko yeggidi ha xeelliidi de'ees appe huuphessa baggaara wolaytta soodo yaagiya a maaratay

wolaytta wogaa qumati samppaa bollan ka'idi maaraara uttidosona etappe garssa baggaara unccay oyttay budeenay de'es

issi kaamee hemettiyo ogiyaa bollan eqqida boota oyddu gediyan hemettiyaa kaamiyaa sinttawukko simma xeellawus ippe guyyessa baggaara ogiyaa bollan poo'iya korinttee de'ees sintta baggaara heezzu asati hemettidi sinttawukko simmidi biiddi doosona

so asaa xale keettaa yaagiya xuufiyaa oiqqida taapheelae qaqettiyuttaagee beettees appe ushachcha baggaara bodite ambbaa yaagiya xuufiyaappe bolla baggaara geeshsha maxaafay misilettiyuttaagee de'ees. etappe sintta baggaara kaamee buliliyo woggao ogee beettees.

Caama bayzziyo keettan meray boottaa gidido bolla baggaara karetta zanggiyan zanggettida garssa yedhdhiyosay zo'o gidido caama oyqqi uttida karetta saatiyaa wotti uttida kushe de'ees. Sintta baggaara bayzzanawu eehido caamati dooretti uttidosona. Eti doorettido buquray qa miittappe masi medhdhido caamaa dooriyo buqura.

inaati quma keettaa paiduwan naa'aa yaagiya taapheley kaqettido penggeyan de'iya qorqqoroy beettees. appe ushachcha baggaara penggen de'iya oydeti de'oosona. ha dirssa baggaara kooskkiyaa bollan eqqida yalaga na7ay

coraa asassi maarara sinttawukko simmidi sa'an mokki uttida maata mala doozata xeellidi eqqidoosona. etappe sintta baggaara dalddi-dalqqidi dicciyaa doozatinne mela haattay giggidi biyo irkkane de'ees.

puulati keexettida keettaa giddon kaqettidi uttida naa''u misiliyaappe sintta baggaara heezzu yalaga naati bantta huuphiya puulai dadisidi duge hookki uttaageetuppe ha dirssa baggaara bari qooriyan masqqaliyaa wotada hookkida ne'iya maayido shuraabee ai meray de'iyoogee

asay bana puulayanau kushiyan wottidi hemettiyo migidoy micetti uttaagee de'ees. I micettido buquraykka birataappe oosettida oyddu miyye de'iyoogaappe bolla baggaara a puulayanau wottido korinttiyaa poo'oy de'ees.

Taammu gastta attuma asati wolaytta wogaa maayuwaa puulatti maayidi wolayttan gifaataa kaasattuppe issuwaa gidida baali hellelliyaa ka"oosona. eti ka'iyoo man"iyaan uuttay toketti uttaagee guye baggaara de'ees.

Issi gastta ayfiyan manaxxiriya wottiddi ba sinttan xaafiddi de'ees. A sinttan a oonatetta qonccissiya xuufe de'ees.

Karettanne boota meranttiyetti uttida oyddu zoozee de'iyo gimbbiyaa giddon eqqi uttida adussa mittay de'ees. Appe sintta baggaara shuchchan gimbbettidi keexetti uttida wogga qorqqoro keetay beettees.

Heezzu yelaga naati sinttawu simmi xeelliddi ettappe issoy huuphiyan qobbyoa wottiddi eraadonniya ezggees.

issi heeran buuxaappe ciireti keexetti uttida buuxa keettati maaraara de'oosona etappe ushachcha baggaaranne haddirssa baggaaranne aduqqidi dicciidi de'iya zaafiyaa mittati beettoosona

Goyetti uttidda dembba shooqa bolla naa'u naati zeriddi de'osonna.

giyaa giddon baizziyo man"iyan de'iya timaatimee gumbbo santtai beettees ikka de'iyoogee mittaappe masetti ciirettida saaxiniyaa bollan qoletti uttiis appe ya baggaara cora asati eqqidi shammiiddi beettoos.

giya giddon zal77iya micidi baizziyo man77iyan micetti uttida pooxati de7oosona. appe ya baggaara zo7o shuraabiyaa maayida issi yalaga na7ai yaakko simmi eqqidi wachchiiddi de7ees. appe guyyessa baggaara hara yalaga na7ai bari pooxaa xaaxi xaaxidi sohaa oittiiddi beettees.

Issi walaytta keettay buuxan daddayettidi gumbbuwan kamettidi de'iyaagee beettees. a peyya baggaara adussa uuttay dicci uttaagee de7ees sintta baggaara dembbaa bollan mokkiidi de'iya dalqqiya doozati beettoosona.

issi bollaara duge daaddahetti uttida buuxa keetta kuwaa giddon dooretti uttida dalqi dalqqiya maata mala diciidi de'iya doozati aybin xaaxetti uttidona?

zamana mattaa kootai adil'a ciisha merantti yettidi mittai zin'idaagaa bolla baggaara dooretti uttiis

xaulaappe massidi zoo qalamiyaa tiyidi medhdhido oydu gediyaara de7iya puulatida oidee de7ees appe ya baggaara xoqqu giidi gii godaara zemppi eqqida saaxinee beettees bollan kaqetti uttida talabjinee de7ees

mela buraleesa sa7aa bollan wogga borssai maayuwan kumidi de7iyaagaappe gueessa baggaara de7iya naa77u gediyan wottidi hemettiyo caammati merettidoogee ai mala qalamiyaanee? ha qalametussi qoodai aappunee?

Asay unccaa sunkkuruutuwaa santtaa anccanau maaddiyo xaulaappe oosettida buqurai naa"ai issoi issuwaakko simmi zemppidi de'ees. appe ya baggaara mela sa'ay de'ees.